Omuntu owuhole ho ningile komongula, onkene ngele omvula otayi loko owapumbwa oku kutha oombaali nenge iikwatelwa mbyono tovulu okukwatela omeya, opo sho omvula tayi kakala inaayiloka ngoye owuna mpa wali wapungula omweya.

Omeya oge na oshilonga, onkene oge na okukala ga gamenwa. Ngele ino hala omeya goye ga lake, kombanda oto vulu okutula ko oothayila. Nena iinima oyindji ngaashi oontsi itayi vulu okuya mo.

Omvula opo yi loke iikogo oyi na okukala yina omuzimbi. Omvula ngele ya loko iimeno ohayi kala tayi monika nawa ya ziza nawa nomu zile oha gu kala omu talala mboo.

Ngele owuna oshikunino megumbo, ongoye owala omuntu! Iikunino ohayi longithwa oku eta po oshiyelelwa unene tuu iikwamboga nenge mulandithwe shoka tashi monika mo.

Aantu mbono ya muna oondjuhwa momagumbo gawo oyo owala aantu, molwashoka ngele oye na omukaga, ohaya vulu owala okuya koshikuku, taya dhipaga ondjuhwa, yo taa taagulukitha oshama.

Uuyuni owahuma komeho notekinolohi oya etelelwa ano mongaashingeyi aantu ihaya longithawe omatemo yalonge omwiidhi ashikee ohaya longitha uushina etaya mana meendeeleli.

Oondjuhwa osho oshinima shimwe shina esiloshimpwiyu ngele tashi ya puuyuhwena. Ohadhi kala dha tula uuyuhwena wadho mekolo opo kaawu yakulwe po komakodhi noshowo kookola.

Oonzi, oonzi ondho dhasimana molwaashoka ohatu monomo iinima oyindji ngaashi uuhoho, onyama niikangwe mbyoka hayi ningwa opo muze omagandhi noshowo oombindja dhuutalala.

Omahala ngono haga kala gena omeya ngaashi iikweyo noshowo oondama ogeli ga nika oshiponga mokati koshigwana unene tuu uunona oshoka otawu vulu okugwila mo. Onkene oshili sha simana opo omahala ngano ga kale ga gamenwa.

Oshikunino shoomboga dhomuushimba. Otuna wo omaludhi ogendji goomboga dhomuushimba dhoka oombwanawa dhina oovitamine momalutu getu uuna twedhilya. Ohadhi tu opaleke momalutu ndele nomuntu tekumono oto adhima owala.

Omukulu gonale okwa tile: ino enda ino mona. Nena ngele ino enda ondjila ndjoka yu u ka kuushimba onkene ongweye inoo mona oondundu ndhoka dha kundukidha opate.

Oongolo, iinamwenyo mbyoka nenge nditye iiyamakuti mbyoka yina omalwaala omaluudhe oshowo omatookele. Pakutala ohaya monika yafa oondongi, omalwaala ogo ashike ga yooloka.

Ondjima oshinamwenyo shimwe shoka sha shitwa shafa omuntu, eyooloko olili owala mpano kutya ndjima okuna omafufu ogendji, ye okuna omushila, natango oha ende afa oshinwmenyo.

Ombuga yaMbolongondjo olyo ehala ndyoka li li moNamibia nolundji ehala ndika ohali kala kaali na omeya ga gwana, onkene iimeno mbyoka hayi kala mo ihayi koko naanaa yo oyindji ihayi kala yi na omafo.

Alikana, oomwiidhi ndhono hadhi lala momalundu, inadhi pumbwa okukala hadhi longwa e tadhi ekelwahi. Ashike odha pumbwa okukala tadhi pungulwa dhi wape okupewa iinamwenyo pethimbo lyOkwenye.

Opuna aantu mboka yiitumba ano aalumentulela mboka haya vulu okuya moonzo dhomeya taya kwata oohi noonyala. Odhili nee dhanika oshiponga shaashi ohadhi kwala aantu dho ohadhiyi omuthenu.

Ngele owahala okuninga oshi kunino shoye megumbo, no inohala okukala to longitha omeya ogendji, opuna omukala ngoka go ku tula omunino gomeya, gwe enda pekota lyiimeno, nomeya ohaga ndo ndele ashike koshimeno.

Omukulu gonale okwati le, inoo enda ino tala. Ngele ino enda ondjila ndjono yuuka kuushimba ino mona oondundu ndhoka dhakundukidha oopate.

Iikwamawawa ngashi oombaka noshowo oonguti odhili dha simana mokati koshigwana molwashoka ohatu vulu oku dhilandithapo tse tumo nemo oshimaliwa tuka lande oompumbwe dhetu.

Omukulu gonale okwa tile sha nakulonga osho sha nakulya, ano ngele ito longo nena ito li. Mpano nda hala okutya ngele ito kwata oohi dhoka dhi li medhiya, nena ito mono shoka to ka elela.

Iimeno, moNamibia otuna mo omaludhi ogendji giimeno, ngaashi oomboga, iikwamboga. Yimwe ohayi kala ya pumbwa oonte dhetango, yo yimwe ihayi pumbwa oonte dhetango, onkee nee mbyoka inayi pumbwa oonte dhetango otoyi kunu momuzile.

Pethimbo lyongashingeyi ngele owa mono maandja mushiinda mu na embakumbaku tali pulula nangoye oho endelele, ano ontuku yoyeneyene wu ka kalele embakumbaku ndyoka li ye li ku ningile oshilwa, oshoka ohali longo meendelelo.

Ngele owe enda ondjila ndjoka yu uka kuushimba, nena ongoye wa mona oshindji. Wa mona omamanya ngoye natango owa mona uumuti mboka hawu kala uufupi wo ohawu kala wa ziza nawa.

Oohi odhili hadhi munwa nongele paayeni opena oonzo dhomeya oto vulu okudhi tulamo dhikalemo tadhikoko, nangele dha koko otovulu okukala todhi landitha.

Namibia oshilongo shatunga shatungikika onkene opena omahala gamwe twiiyadha gatungwa ganingilwa ashike aantu mbono yahala okwiiyuvitha nawa. Ngele ongweye gumwe gwomwaambono yahala okwiiyuvitha nawa, ali kana talelapo omahala ngoka.

Omeya omakwanakukalekwapo molwaashoka oga simana kaantu noshowoo kiinamwenyo , onkene ngele maandjeni owiiyadha muna onzo yomeya owu hole nga hosiikileko sha, opo oonyata odhindji kaadhi yemo.

Oongombe ohadhi longo iilonga yasimana ngaashi okupulula momapya, opo nee ongombe yoye yipulule oshilwa oshinene, oyina okukala yamona uunapelo wagwana.

Ehumo komeho olili mokati ketu ano mongashingeyi aantu ihaa longo wee nondatu moku longa omapya gawo noondoongi nenge nomatemo ashike paife ohaya longitha omambakumbaku.

Omukulu gonale okwa tile ngele ino enda nena ino tala onkene ngele owuli gumwe gomwaambono inaya enda ondjila ndjoka ya uka kuumbimba, nena ongoye gumwe inoo mona oondundu dhono dha kundukidha oopate.

Ngele owa tunga egumbo lyoye, osha simana opo egumbo lyoye li kale lya kundukidhwa komiti, molwashoka momiti ohatu mono mo omizile niinima oyindji ngaashi iikuni.

Namibia oshilongo sha tunga sha tungikika. Opu na wo omahala ngoka ga tungwa po okukala oku iyuvitha nawa. Onkene ngele owu li megumbo na owa hala oku uva ombepo, talela po omahala ngoka ga tungwa nawa.

Iikwamawawa ngaashi omakola oyasimana molwashoka ohaga gandja omalwenya kaantu ngoka haya longitha okutheta oontsi moondunda dhawo.

Omeya ngoka ge li moondama ohaga kala ge na ekako, onkene oga pumbwa okwoopalekwa oshoka opo ga nuwe kiinamwenyo, nosho wo kaantu. Onkene otu na okukala twa longitha omikalo dhoku ga opaleka, opo ga kale ge na uundjolowele.

AaNamibia unene tuu aawambo oya simaneka okulonga momapya molwaashoka omo haya mono iikulya yawo ngaashi omapungu. Omapungu ngano ohaga vulu okutsuwa nokonima ohage tupe uusila mboka hawu ithanwa okandombo.

Elilo Elilo olyo ontungwa ndjoka hayi tungwa yokulila, ano yokutula iimbombo. Opu na omikalo odhindji dhokutunga omalilo. Oto vulu okutunga elilo lyoye lyaa na omapi. Omapi ohaga fumikwa mombango. Ombango ndjoka hayi fulwa komuye, ano omayula gopekota lyomuye.

Omeya ngoka gomvula oga simana molwaashoka ohatu tekemo tukega longithe onga okutekela iimeno nenge okuyoga iikutu yetu noshowoo omakumbatha.

Uuyuni owa huma komeho notekinolohi oya etelelwa, ano aantu mongashingeyi ihaya longitha we omatemo okulonga po oomwiidhi, ashike mongashingeyi aantu ohaya longitha uushina.

Ngele owa hala okutameka oshikunino shoye no ino hala okukala to longitha omeya ogendji, opu na omukalo ngoka gomunino hagu kala gwe enda pekota lyoshimeno nomeya ohaga ndotha ashike gu ukilila poshimeno.

Etosha National Park, ehala ndono hali adhika moshitopolwahogololo shaOshikoto. Ehala olyo tuu ndino ohali adhika iiyamakuti ya yooloka ngaashi oonduli, oonkoshi noshowo oondjamba.

Omukulu gwonale okwa tile ngele ku na oondunge ano kala wu na oonkondo. Ano nda hala okutya ngele ino hala okukala to lika koomwe uusiku ikongela onete yoye ndjoka to vulu oku igamena opo kuulike koomwe.

Uuyuni owahuma komeho. Mongashingeyi aantu ihaya longitha we omatemo ya longe omapya gawo ashike ohaya longitha omambakumbaku.

Ngele ouna oshikunino megumbo no tonyenyeta elongitho olindji lyomeya molwa iikunino opuna omukalo ngoka goku tula omunino poha noshimeno shoye nomeya ohaga ndonda guuka owala koshimeno .

Oondundu, omamanya ngoka haga kala giilonda ohaku kala kuna iimeno ashike ihayi kala ko oyindji molwashoka kayina kutya otayi mene peni molwa evi ndjono lyili kohi yalyo.

Ngele owa hala wukale wuna oshikunino shoye shoopala yo iimeno yoye otayi mene ya koka owa pumbwa okukala wa pititha po ehala pokati kehe koshimeno. Yo natango evi nali kale lina uuhoho wa gwana.

Mbakumbaku oha longo iilonga ya simana nomeendelelo. Oha vulu okuteta po oomwiidhi noomwiidhi ndhono ihadhi ekelwahi, ashike ohadhi pungulwa , opo dhi vule okupewa iinamwenyo pethimbo lyokwenye.

Oontangu oombwaanawa lela, oshoka ngele owedhi tula po, nuunona otawu vulu okulya mo. Kadhina omasipa ngaashi oohi, dho ihadhi kwata uule wethimbo okutula po, nokulandithwa ohadhi landithwa po wo opo aantu yiimonene mo iimaliwa yawo.

Ehala ndoka lyoku iyuvitha nawa. Omahala ngoka ogeli moNamibia eyihe koonono, unene tuu komafuta aantu oyendji oye hole ko. Ngele owa hala oku iyuvitha nawa nomuholike goye, konga ehala ndoka to vulu okukuutumba e to kala wa uva ombepo ya gwana nawa.

Namibia oshilongo shatunga nosha tungikika noshina omahala ga yooloka kehe pamwe opu na shoka hashi adhiwa po. Ngaashi ndadhi nokutumbula kuushimba ohaku adhikwa oondundu.

Ookahadha ohaya hadha tuu moshili onga edhina lyawo, onkene ngele oshe ya pethimbo lyoondima, ethimbo ndyoka aantu ye na iimeno yawo momapya ohaya tulwa kiikuku, opo kaaya hadhe iilya.

Aanamapya naanimuna oya eta po omukalo go kwaaha hepeka omeya una wuna oshikunino shoye. Ano omukalo ngono omunino hagu ende pekota lyoshimeno nomeya oha ga tekele ashike gu uka komidhi dhoshimeno.

Oohi ohadhi kunwa momadhiya nongele dhakoko ohadhi kwatwamo, ohadhi kwatwamo nee pamikalo dhayooloka ngaashi okulongitha uundjolo nenge okulongitha oonete.

Okumuna kwiingulu. Iingulu oshinima sha simana moNamibia, nayo oyi na onyama ombwanawa. Ohatu kutha mo omagadhi ngele oweshi he nawa sha ondoka. Omagadhi ngoka shampa wuna omukolo e to nu mo, nopothingo yoye ota pu kala pu li nwa.

Ehumokomeho mopaife Paife aantu oya huma komeho. Nale otwa li hatu longo noondoongi nenge noongombe, ashike paife oto landa owala oshipululo shoka hashi yi omahooli sho ohashi endelele.

Olundji iikwamawawa ohayi kala ya kundukidha omadhiya molwashoka nayo ohayi si enota ngaashi aantu ano omeya oga simana kaantu noshowo kuudhila nenge ndi tye kiinamwenyo ayihe.

Aantu mboka ye na iikunino momagumbo ohaya kala owala yi ikolelela miikunino yawo no ihaya hepeke iimaliwa yawo noku ka landa iinima mbyoka ye na nale momagumbo, onkene ondunge ndjika oya simana.

Momadhiya omo muli hamu tulwa oohi, opo dhi kokele mo, nongele dha koko ohadhi kwatwa mo. Ohadhi kwatwa mo momikalo odhindji, gumwe ogo ngono goku longitha uundjolo nenge oku longitha oonete.

Iikwamawawa ngaashi oombaka noonguti, ohadhi tekulwa momagumbo. Ohadhi longithwa onga osheelelwa, ano ohadhi dhipagwa, e tadhi telekwa opo aantu ya taagulukithe oshama.

Onduli osho oshinamwenyo shimwe shoka shina othingo onde. Oshinamwenyo shika ohashi adhika miishana nohayi kala ya gamenwa, oshoka oyili ya nika oshiponga kaantu.

Ookahandha ano nditye oondjuhwa ondhili dha simana molwaashoka ohandhi dhipagelwa aayenda natango oondjuhwa dhino ohandhi vala omayi tse tatu landitha nenge gokulya.

Uuyuni owa huma komeho notekinolohi oya etelelwa ano mongaashingeyi aantu ihaya longitha we omatemo nenge oondongi oku pulula, ashike Paife ohaya longitha omambakumbaku.

Uuyuni owa huma komeho notekinolohi, oya etelelwa. Ano mongashingeyi aantu iha ya longitha we omayemo osho woo oondongi ngele ya hala oku pulula omapya gawo, ashike paife aantu ota ya longitha omambakumbaku.

Uuna omagumbo ga kundukidhwa komiti nomwenyo goue ohagu kala guli pehala molwashoka omo hatu sshendje omifudho dhetu momiti moka naishewe omiti ohadhi tupe omizile.

Opena omahala ngoka ha ga kala ga tungwa nawa, ga tulwa iipundi niitafula iiwanawa nga nuninwa aantu mboka ya hala okwiiyuvitha nawa. Ano ngweye nomuholike goye oto vulu oku katalela po ehala ndika ne mu uve uugumbo pamwe.

Ngele owa hala okuninga oshikunino shoye, no ino hala okuhepeka omeya, opuna omukalo ngoka gomunino hagu kala gwa enda pekota lyoshimeno shoye nomeya ohaga ndondele ashike guuka poshimeno.

Omahala nga haga adhika omeya ongaashi oondama. Moondama ohamu kunwa oohi, ndhoka hatu dhi ningi oshiyelelwa nokudhi landitha moka hatu vulu okwiigamena iimaliwa opo tufute oosikola dhuunona wetu.

Ombuga olyo ehala hoka haku kala kuna uumeno uushona ihawu koko molwaashoka ihaku mono shihenga shanangombe agwana, onkene iimeno yimwe ohayi si kakele, oku na yimwe hayi vulu okuhupa ngele ka kuna omvula.

Pehala ngele puna oondundu ohashi kala shashiga nohashi kelele omuntu oku mona shoka shili haandiya lyondundu. Onkene ngele owuna oonkondo nenge nditye omatha oto vulu okulonda kohulo yoondundu ngoye wutale kutya okuna shike.

Oondjuhwa odhili dhasimana, molwaashoka ohadhi tupe onyama tuvule okupalutha omalutu getu, dho ishewe ohadhi vala omayi. Omayi ngano ohaga vulu okulandithwa tatu mono iimaliwa tuvule okugwanitha po oompumbwe dhetu.

Oonyanga odho dhimwe ha dhi vulu okukunwa miikunino. Odhi li dhi na oshilonga molwashoka oha tu dhi longitha ngele tatu teleke omihoka, ano okudhogeka omihoka dhetu.

Omvula ngele ya loko, oha yi etelele iinima oyindji mwa kwatelwa, oohi, oontangu osho woo omafuma. Ayihe mbika oha yi kala pomahala mpoka puna omeya, ngaashi omadhiya, nenge efuta.

Okulongitha mbakumbaku ohaku endelele oshoka mbakumbaku shampa ayiko owala lumwe oshilwa osha ninga oshinene inashifa ngaashi hatu kala atu kambadhala ngaashi hatu kala atu kambadhala noongombe nenge noondoongi naashika ohashi eta epya lyi pweko nziya ngoye wukakale we shi pondola okumona mo iilya oyindji.

Omeya, oga simana kaantu nosho wo kiinamwenyo. Oha ga tidha po enota, go natango ohatu ga longitha oku opaleka iinima yetu momagumbo, ngaashi iikutu nosho wo okuyoga uuyaha.

Oonkambe, oonkambe odho dhimwe dho miinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo odhili dha simana molwashoka oomishila dhawo odho hatu longitha moohango nokuligolitha.

Omukulu gwonale okwatile ngele ino enda nena inomona. Ano ngele ongoye gumwe gomwaambono ino enda ondjila ndjono yu uka kuushimba ano inomona oondundu ndhono dhakundukidha opate.

Kapu na omuntu omunongo shinene e vule omuChina mboka haya vulu okunduluka po uutenda ano uundunda mbono hawu endwa nawo uuna aantu taya ka talela po komahala gi ili nogi ili.

Omeya ogeli gasimana kaantu, kiimeno noshowo kiinamwenyo. Onkene oshi li sha simana omeya opo ga kalekwe po ano naga gamenwe mokutunga omukunkulo gwawo opo omavi kaaga ye mo go kaaga pwine po mbala.

Iikunino. Otwa pumbwa okukala tuna iikunino momagumbo opo tukune mo omboga yoshingolo ndjoka hatu ithana omboga yuushimba ombwanawa lela.

Oondjuhwa nenge nditye ookahadha oyo iinamwenyo ndyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi ningilwa iikuku yawo ko oko hayi pelwa omeya noshowo iikulya.

Aantu oyendji momagumbo oyelimo ya muna oondjuhwa. Oondjuhwa odhili dha simana molwaashoka ohadhi vala omayi, omayi ngano ohaga liwa, go ta ga tungupo omalutu getu.

Uudhila owo wumwe womiikwamawawa. Owuli wa simana, molwaashoka ohatu kutha ko onyama tse tu vule okulya. Omawawa gawo natango ohatu ga longitha, opo tu thete mo oontsi moondunda dhetu.

Aawambo ohaya longitha omalilo oku tulamo iimbombo yawo. Omalilo oga longwa moombale dhayoolokathana ongaashi omapi nenge oombale dhowala. Aayenda oyeli nee pomaludhi gaali, elilo ndi lyina omapi, ohali pewa aayenda yakwalukehe, omanga elilo ndi lyina ashike oombale ndyono ohali pelwa ngaashi iitenya.

Namibia osho oshilongo shimwe shoka ihashi mono omuloka wa gwana, lyo nehala ndjoka ohali ithanwa ombuga. Mombuga ohamu kala muna omiti nando kadhi shi odhindji, dho omiti dhoka ihadhi kala dhina omafo, molwaashoka evi ohali kala lya kukuta.

Onzo dhomeya ohadhi kala dhina iinamwenyo oyindji ngashi omafuma noshowo oohi. Oohi ohadhi kwatwa pamikalo odhindji ngashi oku longitha uundjolo nenge oonete.

Pethimbo lyomvula ngele omvula ya loko ya dhiginina pomahala mpoka pu na omadhiya, omeya oha ga tengele po. Ogena oshilonga molwashoka omo hamu nwethwa iimuna.

Mo Namibia omuna omavi gayoloka. Omavi gamwe omawanawa niimeno omanka omavi gamwe ngele wakunu po iimeno yoye ihayi koko nande okashona.

Ngele owa hala okukala wuna olutu loye lwa paluka, noluna uundjolowele ino pumbwa okukala to li ashike oonyama esiku nesiku. Onkene owu hole ngaa ho tula mo iikwamboga.

Aantu shampa ya teya shoka kwali ya kuna ohaya zimo niilikolomwa oyindji ngaashi, iilya. Iilya mbino ohayi vulu okutsuwa tayi ningi uusila, uusila mbono owo hatu longitha okutekela iimbombo.

Oongolo iiyamakuti mbyoka hayi adhika mokuti, mbyoka yi na olwaala oluluudhe nosho wo olutokele. Ohadhi monika dha fa oondoongi eyooloko oli li owala pomalwaala.

Omandjembele Omandjembele go gene oshimeno oshiwanawa, oha mu zi iinima ngaashi: omaviinu yamwe ohaya ningi wo noombike dhoshiwambo shoshene. Omandjembele ogena omukalo go ku ningwa, owu na oku ga ningila iiti opo ga endjelele ga tuleko nawa.

Omukulu gwonale okwa tile ngele ino enda, nena inotala. Ihe ngele ongoye ngoka ino enda ondjila ndjoka yuuka kuushimba, nena inotala oondundu dhoka dha kundukidha opate.

Uunona mboka hawu longwa uunamapya nuuniimuna moosikola, ohawu endithwa komahala hoka haku kala kuna ngaashi iinima omeya, opo ya lombwele kutya omeya ohaga kwatwa ngiini. Ngele ya ka kala ye na oongeshefa dhawo iinima ayihe oyeyi tseya kutya ohayi longithwa ngiini.

Moshilongo Namibia omuna oshitopolwa shoka shili kOmusati moka hamu monika ehala hali ithanwa Etunda. Etunda olyo tuu ndika ohamu adhika iimeno yomaludhi ga yoolokathana.

Aanasikola ohaya longelwa mongulu yimwe, ashike kehe gumwe oku na euveko lye li ilile. Osho nduno ho adha aantu ya longelwa mongulu yimwe, ihe ngele ya koko ohaya ka kala ye na iilonga ya yoolokathana.

Ombuga yaNamibia ehala limwe ewanawa ashike olya ikalekelwa ohamu monika iinima oyindji yomaludhi ogendji lyolyene ehala ewanawa oshoka ashike ohali kala lina uutalala lo ohali nana aatalelipo ta yeya okulitalelapo.

Mokuti omo moka hamukala muna omiti odhindji. Odhili dha simana oshoka ohadhi gandja omizile kaantu. Natango ngele wa yi mo owa pumbwa oku kala wuli uupathi oshoka ohamu kala muna iiyamakuti ngaashi ooshimbungu nookandje.

Omahala ngoka haga kala gena omeya ngaashi omadhiya ohamu adhika oohi. Oohi odho tuu dhino ohatu vulu okudhi lya nenge tudhi landithe tse tuvule okwiimonenamo iiyemo.

Uukunino momagumbo owuli mo wuna oshilonga oshinene. Aantu ohaya vulu oku kuna uukunino wawo nomagumbo nokonima ngele wa koko oha ye wu landithapo. Yavule oku mona oshimaliwa.

Ompo oyo okadhila hoka ke na omagulu omale noshowo othingo onde. Oya simana molwaashoka omalwenya gako ohatu ga longitha mokupushula oontsi moondunda dhetu.

Aakwiilongo aantu mboka haya zi kiilongo yiili noyili tayeya okutalelapo oshilongo shontumba. Ohaye ya taya pula nkene iinima mbyoka hatu longitha kutya ohayi longithwa momukalo guni .

Oonyanga ohadhivulu okulongwa momagumbo nenge nditye ohadhivulu okukala dhili miikunino ,ohadhi longithwa okutelekithwa momihoka nohadhi towalekemo nawa .

Omahala ngoka haga kala ge na omeya ngaashi omadhiya, oondama niikweyo ohamu adhika oohi. Oohi ndhino ohadhi kwatwa pamaludhi ga yoolokathana ngaashi okulongitha uundjolo nenge okulongitha oonete.

Okumuna iingulu, okumuna iingulu okwa simana oshoka ohayi hepulula po iikulya mbyoka ya kutwa momagumbo. Iingulu iiwanawa ashike ohayi mana iikulya megumbo oshoka kehe esiku owuna okukala weshipa, shingulu ngele ino mupa nomegumbo Ito kothamo.

Uuyuni owa huma komeho, nuutekinolohi owa etelelwa. Ano mongashingeyi aantu ihaa longitha we omatemo nenge oondoongi okupulula, ashike ohaa longitha omambakumbaku.

Oondundu ngaashi ndhono dhili moTsumeb nenge nditye mOshomeya, ohaku kala ku na uumuti noshowo oondjima. Ano ngele omuntu to ende po, oko owala wahala ando to tala.

Iikunino oya simana molwashoka ohatu vulu okumona mo iikwamboga mbyoka hatu vulu okulya, tse tu paluthe omalutu getu. No ishewe ohagu vulu okulanditha tu vule okugwanitha po oompumbwe dhetu.

Uuyuni wonena owahuma komeho . Ehumokomeho paife olyaninga olindji opo wulinge iilonga yoye nuupu yi yikale yili nawa yo yikale yili kolutenda. Ilandela okashina koye hoka tokala owala wuna omahooli omashona ngoye topulula wpya lyoye nawa.

Ngele owa hala olutu lwoye lukale lwa tungwa po lwo oluna uundjolowele ino pumbwa owala okukala toli oonyama esiku nesiku. Omuntu owu hole ngaa totula mo niikwamboga.

Iikunino oya simana molwaashoka, ohatu vulu oku monapo iikulya mbyoka tatu vulu okulya ngaashi iikwamboga, nenge tuyi landithe, tse tu vule oku monamo oshimaliwa tu gwanithepo oombumbwe dhetu.

Aantu mbono ya simana nena oku muna olundji ohaya munu iinima ngaashi oondjuhwa nenge oohi. Nena oohi ihadhi tulwa moka muna omeya shaampa dha koko tadhiya dhi kwatwe mo.

Omukulu gonale okwa tile: ino enda, ino tala. Ano ngele ongweye gumwe gomwaambono inaaya enda ondjila ndjono yu uka kuushimba, nena ino tala Namibia sho e na oondundu.

Oonzo dhomeya odhili dhasimana molwashoka ngeke shiyenga shaNangombe inayi gadhenga pevi, oko hatu tondokele tuka teke omeya tuvule okuteleka tse tuyoge iikutu yetu.

MoNamibia ohamu adhika iinima ya yoolokathana ngaashi iiyamakuti moka mwa kwatelwa uupundja nenge uumenye, iiyamakuti oyo tuu mbino ohayi nana aakwiilongo ye ya talele po omahala ngaka gena iiyamakuti mbika.

Oonzo dhomeya ohadhi kala dhina omeya inaaga yela nawa. Ohaku tulwa omutoko e tagu pilulilwa mo nokonima yethimbo omeya nga geli kombanda ohaga kala gayela.

Ngele owa hala wu kale wuna olutu lwa paluka nawa noluna uundjolowele, ino pumbwa owala oku kala toli iikulya nenge nditye onyama kehe ethimbo. Onkene omuntu owu hole ngaa ho tula mo iikwamboga .

Oondundu ndhoka dhili moNamibia odhili dhina oshilonga molwashoka ohadhj nana aataleli po yeye ya tale uushitwe watate Kalunga, ano oto adha aantu taya ende omahala nomahala taya tala uushitwe.

Namibia oshilongo shimwe shatungwa nosha tungikika. Oshina omahala ogendji ga yooloka omawanawa nomawinayi. Naantu oyendji oye hole ngaa okukala mpoka puna omatungo omawanawa, ehala ngaa lina iipundi yokuvululukwa

Omatama ogo iinima iiwanawa mbyoka hayi towaleke omihoka. Ogeli pamaludhi gaali gamwe ogapya omanga gamwe inagapya. Nga gapya ohaga kala omatiligane omanga nga inagapya ohaga kala omazizi.

Aawambo oya simaneka unene omuthigululwakalo gwawo, ngaashi oku kala yena oondunda dhomwiidhi megumbo. Oondunda ndhika odha simana, na unene aakulupe omo ha ya lala.

MoNamibia omu na omahangano ogendji ngoka haga landitha iinima ya yoolokathana oha mu adhika wo iiyimati mbyoka hayi tulwa moositola ndhoka dhina omahangano ngoka taga landitha iiniima yopomaludhi.

Ngele owu na oshikunino megumbo noto nyenyeta elongitho olindji lyomeya opu na omukalo ngoka hagu longithwa opo kuulongithe omeya ogendji ngele to tekele iimeno yoye go omukalo ogo nguno ho tula omunino ngoka gweenda popepi niimeno yoye.

Namibia oshilongo shimwe shoka ihaashi mono omvula ya gwana onkene opena omahala gamwe ngoka hagi ithanwa ombuga haku adhika uumeno uushona wo ihawu kala wuna omafo molwashoka omvula ihayi kala ya gwana.

Omahala ngono haga kala gena omeya ngaashi iikweyo nenge oondama ogeli ga nika oshiponga uune tuu kuunona, molwaashoka otawu vulu oku gwila mo wo wu kanithe oomwenyo dhawo.

Ngele owuuvu omutakumi ta popi tati “uu restaurant”, ota popi omahala ngoka hapu monika iikulya iiwanawa tayi landithwa. Na uunene ohayi landwa kaantu mboka ya hala okulya nawa.

Uuyuni owa huma komeho notekinolohi olya etelelwa ano mongaashingeyi aantu iha ya longithawe oondongi nenge omatemo opo ya longe omapya gawo ashike oye na omambakumbaku.

Omukulu gwonale okwa tile, " Ino enda ino tala," nena ngele ino enda ondjila ndjoka yuuka kuushimba onkene ongoye inoomona oondundu ndhoka dha kundukidha opate noha dhi monika nawa shodhili mooha dhopate.

Omukulu gwonale okwatile; "ino enda, ino mona. " Ano ngele ino enda ondjila ndjoka yu uka kuushimba onkene ongoye inomona oondundu ndhoka dha kundukidha opate.

Oondundu nadho odhili dhasimana mo Namibia, ohadhi nana aatalelipo tayazi kiilongo niilongo yeye ya tale nkene oshilongo shoopala.

Omingaalipi, omingaalipi odho hatu longitha okuninga ngaashi oopaala nokuninga iiti wo yoondunda. Omungaalipi nago oguna wo oshinima sha simana okupanga omikolo shampa wa li omafo gomungaalipi onena owala omukolo go otagu shuna.

Omahala ngoka haga kala gena omeya ngaashi iikweyo noshowo oondama oga nika oshiponga moshigwana unene tuu kuunona oshoka otawu vulu okugwila mo wo wukanithe oomwenyo dhawo. Onkene osha simana opo omahala ngano gatungwe opo uunona kaawuvule okugwila mo.

Omahala ngoka haga kala gena omeya ngaashi oondama ohamu vulu okukunwa oohi. Oohi odho tuu ndhono ohadhi kwatwa pamikalo dhayooloka ongele okulongitha uunete nenge okulongitha uundjolo.

Mokuti ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi. Yimwe oya gamenwa, molwaashoka oya nika oshiponga kaantu ngaashi oondjamba noonkoshi. Nayimwe inayi gamenwa oshoka ihayi pe aantu iiponga ngaashi uunyenti.

Etosha National Park ehala ndyono lili mOshitopolwa hogololo sha Shikoto. Noha mu adhika iiyamakuti yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi oondjamba, oonduli oonkoshi nosho wo uudhila.

Ngele owa hala okulonga to endelele nowa hala okumana iilonga yoye pethimbo efupi, ope na uushina mboka hawu longo miikunino, naayihe ohayi pu meendelelo.

Okumuna oondjuhwa Oondjuhwa ohadhi tu pe omayi nonyama noshowo okulanditha, opo tu mone mo iimaliwa tse tu gwanithe po oompumbwe dhetu.

Omahala ngoka goku lala haga kala ga kundukidhwa ko meya unene ohapu kala puna oomwe. Onkene osha simana opo wu ilandele onete yoye yoku keelela oomwe.

Iilonga mbyoka hayi longwa kaantu oyendji ohayi pu mbala onkene ngele owu na oshilonga nowa hala shipwe mbala alikana ithana ooyakweni ne mu hangane po.

Ookahadha ano oondjuhwa odha simana, molwaashoka ohatu vulu oku dhipaga etatu dhi landitha tse tu vule okumonamo oshimaliwa, tuka gwanithepo oompumbwe dhetu.

Omuhoko gwaAherero ogo omuhoko ngoka gu na aantu haya nana aakwiilongo noye li haya etithamo iimaliwa oshoka aantu mbono oha yeya pe iimaliwa.

Aakwiilongo uuna ye ya moNamibia ohaya kala ya limbililwa kiinima mbyoka hayi ningwa moNamibia ngaashi oondama ndhoka hadhi kala dhina omeya. Ohaya kala taya pulaapula uunongo owundji.

Iiheke ogo omahala ngoka haga adhika omwiidhi nosho woo omiti. Omahala ngano ogeli ga simana unene tuu kiinamwenyo molwaashoka omo hayi mono uunapelo wayo.

Oko kutya ashike moNamibia omuna aamati yamwe omavaya omanga oyiitumba . Aamati yiitumba oomba haya vulu oohi noonyala dhawo.

Ombuga yaNamibia: MoNamibia otu namo ombuga, ndjoka ha yi monika nawa noha yi nana aatalelipo yeye ya kale ta ya talamo. Ombuga ndjika oyina omiti, kutya omvula ina yi loka, oha dhivulu okuhupa nawa nawa, iha dhisi nande ngele kapena omeya.

Pomahala mpoka hapukala puna oondundu iho adha naanaa puna iimeno yakoka molwashoka evi ndyoka hali meneke ihali kalako, ohali kala owala lyasiikililwa koondundu.

Uudhila iikwamawawa, uudhila owa simana molwaashoka ohawu zi onyama ano osheelelwa, wo nokuli omafufu gawo nenge omalwenya ohatu galongitha oku kutha mo oontsi moondunda dhetu.

Aantu oyendji muuyuni otaya munu iinima ya faathana nenge nditye iinamwenyo ya faathana ngaashi oongombe, onkene oshili sha simana opo iimuna yoye wuyi tule edhidhiliko ngaashi uupapa opo kayi ngwangwanithwe.

Namibia okuna iitopolwa yayooloka, yimwe oyo mbyoka hakutiwa evi lyiimpungu omanga limwe ohakutiwa evi lyomamanya, ano evi lyiimpungu okowambo omanga evi lyomamanya okuushimba hoka haku adhika noondundu.

Etosha National Park ehala ndyoka hali edhililwa iiyamakuti mbyoka yili yanika oshiponga kaantu . Iiyamakuti oyo ngaashi oondjamba, oonkoshi noshowo oonduli.

Oondundu odhili dha simana molwaashoka, ohadhi naana aakwiilongo, ano aantu tayazi kiilongo ya yooloka, yeye yatale uunshitwe watate Kalunga.

Oombwa dhomomeya, oombwa dhomomeya oodhono hadhi kala mefuta,, odhina oshilongo sha simana oshoka omagadhi gawo, ohaga longithwa oku tulwa komakutsi ngele taga ehama.

Ndjima oshinamwenyo shimwe oshinambili ngele wuna ombili shonatango, oshihahu ngele toshihindi. Ndjima ohavulu okudhenga aantu nomamanya.

Aantu paife oya longwa, aantu oya tonata, ehumo komeho nalyo olya etelelwa, onkene aantu paife oyeli po taanduluka iinima yomaludhi gi ili nogi ili, ngaashi uushina mboka woku longapo omwiidhi.

Uuna wahala oku tameka oshikunino shoye, manga inooshi tameka, owa pumbwa oku kala wuna ontseyo kutya ohashi etwapo ngiini. Ano manga inookunamo sha, nenge inoo tsikamo sha, owa pumbwa oku tutika tango evi.

Shalongo emanguluko li ile moNamibia opo aantu ya vule okuya koosikola ya ze ko nuunongo wi ili nowi ili. Ngaashi mboka yena uunongo wokunduluka po omashina gokupulula ano ombakumbaku.

Oshikunino, oshikunino sho shene osha pumbwa elongekidho ewanawa, eto topola oondjila dhoye, eto topola omahala goye ngoye to tula mo ominino ndhoka dhina okweenditha omeya.

Omahala ngoka haga kala gena omeya ngaashi iikweyo noshowo oondama ogeli ganika oshiponga mokati koshi gwana uunene tuu kuunona oshoka otawu vulu oku gwilamo, onkene oshili shasimana opo omashala ngano gakale gagamenwa moku gatunga .

Efuta ehala ndyono hali adhika koOmbaye nenge koSwakopmund. Mefuta muno ohamu adhika oohi, oohi ndhino ohadhi kwatwa etatu dhi landitha po opo tu vule oku mona mo iimaliwa tu ka lande oompumbwe dhetu.

Omahala ngono haga kala gena omeya ngaashi oondama, ohamu tulwa oohi opo dhikoke. Shampa dhakoko ohadhi kuthwa mo e tadhi liwa po.

Efuta olyo ehala ndjoka unene hali adhika koShiwakopo nenge kombaye . Ohamu adhika nee oohi. Oohi ndhino ngelw odhakwatwa ohatu dhilipo nenge tudhi landithepo tse tuvule okumona iimaliwa.

Ombuga yambolongondjo olyo ehala ndjoka haku monika omiti ndhoka hadhi vulu okuhupa uule woomvula kutya ina dhimona omuloka gwagwana nawa. Ehala ndika oha li eta aakwiilongo, ye ye yatale kutya oha li monika ngiini.

Aantu ngele yalongo ohaya monomo iilikolomwa yawo yomaludhi ga yoolokathana ngaashi oontanga, iilya-lyaka nosho wo iilya . Iinima mbino ohayi vulu okulandithwa yo aatu yavule oku imonenamo iimaliwa yawo

Oohi odhili hadhi munwa nohadhi kunwa momadhiya moka muna omeya. Shampa owala dhakoko ohadhi kwatwa mo opo dhivule okuliwa nenge dhika landithwe aantu yiimonenemo iimaliwa.

Omahala ngono haga kala gena omeya ngaashi oondama nefuta ohamu adhika oohi. Oohi ndhino ohatu dhi longitha okulya nenge tudhithepo tse tuvule okumona iimaliwa.

Onime. Onime yoyene otayi adhika ngaashi mokashana. Oshinamwenyo oshiwanawa ashike osha nika oshiponga. Nongele owa adha ya gwaya ko, aakwashigwana ayehe ohaya kala oshita noondjuhwa oshoka oye na uumbanda wayo.

Omahala ga gamenwa moNamibia ongaashi Etosha. Metosha mono ohamu adhika iiyamakuti yomaludhi kehe ogendji, ongaashi oonduli, oonkoshi noshowo oompanda. Iinima mbino nayo ohayi etamo iiyemo mo Namibia ngele aatalelipo tayeya okuyi tala yo taya gandja shoka taya monopo opo yavule oku tala.

Kapuna oshinima oshitilithi sha fa oondundu. Molwaashoka iho kala wushi kutya oshike sha holama pokati koondundu. Nankene uuna to ende po kala wuli uupathi.

Pethimbo lyomeya geli momadhiya, ohatu kala tuli mo nawa, oshoka ohatu mono mo omweelelo gwetu omwaanawa gwa yela ngaashi oohi noshowo oontangu. Ohatu vulu okumona mo iimailwa, mbyoka tayi vulu okutu kwatha.

Omeya ngele oga kaka oga pumbwa oku opalekwa opo ganuwe kaantu owuna nee okulandula omukalo goku ga opaleka. Moshiwambo oto vulu okulongitha nenge omutoko nenge oka muti kamwe hakuti oka halaka haka monika kafa osamende.

Oombaka, oombaka odha pumbwa okusilwa oshimpwiyu, okupaluthwa nawa dho dhi wape okuvala omayi tu landithe, gamwe taga tendulwa tse tu landithe wo oombaka oonshona opo tu imonene mo oshimaliwa.

Okwatiwa kala wuna oondunge, ano ngele ondjila yoye mpoka ho ende uuna wu uka kosikola oyina omeya, oto vulu okutulapo uutolopola hoka tovulu oku kala wa enda.

Ombuga yaNamibia. Ombuga ya Namibia ehala limwe ewanawa omo moka hamu monika muna omiti dhimwe ndhoka hadhi vulu okuhupa uuna omvula inayi loka natango otadhi vulu oku adha komvula onkwawo dhili ngashi dhili.

Omatama oshinima shimwe sho mwaa mbyoka hayi towaleke omuhoka, shampa wa adha eto ga tula mo ngoka, ndele okambiga eta ka pwine, namushiinda eto mu lolitha mo nongula ota kala ta pulakene ezimba opo eye a lye mo.

Uuyuni owa huma komeho notekinilohi oya etelelwa, ano mongaashingeyi aantu ihaya longitha we omatemo nenge oondoongi oku pulula omapya gawo, ashike oyena uushina.

Opuna omagumbo gamwe ngele wayi mo tage kufuula. Oshoka iinima yawo oya ngongwamo nawa. Iinima ya pakelwa nawa shi ikwatelela kutya ohashi longithwa shike.

Okuninga iikunino. Omukalo gumwe omuwanawa gokuninga iikunino opo waa hepeke omeya, shaashi omeya ogena ondilo go oga pumba yo omvula ihayi loko nawa, owu na ashike okukuna iikunino yoye yi li melandulathano, to tulamo omunino ngoka guna oombululu, tayi ndondelwa owala ya uka pomathinde giimeno.

Oohi odhili dha simana omolwashoka ohadhi gandja osheelelwa. Ohadhi telekwa pamikalo dhili mbali. Moka hadhi telekwa momagadhi ano tadhi kangwa nenge tadhi telekwa momeya hadhi tulwa iitowalekitho.

Opo nee nda mona kutya kehe oshilongwa tatu longwa moosikola osha simana molwaashoka kehe omulongwa okuna uunongo wa yooloka. Onkene opena aantu yamwe taya longo iimaliwa molwa uunongo wawo mboka haya ningi mokuthaneka.

Iikwamawa ngaashi omakola ogeli ga simana molwaashoka ohage tupe omalwenya. Omalwenya ngano ohatu galongitha oku theta onsti moondunda dhetu.

Oohi dhoka hadhi munwa nohadhi kala dhili moonzo dhomeya ohadhi kala tadhi pelwamo iikulya opo dhipaluthwe dhikokeke dho dhi vule okuliwa nenge okulandithwa po.

Omeya ogeli ga simana molwaashoka ohaga tidha po enota kaantu noshowo kiimuna, go natango ogeli ga nika oshiponga, oshoka ohaga li aantu ngele ya gwile momeya, unene tuu uunona.

Omeya gomomadhiya oga simana molwaashoka ohaga etelele iinima oyindji hayi vulu oku liwa. Ngaashi oontangu, omafuma noshowo oohi.

Omwiidhi ngoka hagu pululwa komambakumbaku inagupumbwa okweekelwahi molwaashoka oguli gwasimana kiimuna. Ano ogwa pumbwa okukala gwagongelwa nopethimbo lyokwenye ta gu prwa iimuna.

Ngele owahala oku kala wuna oshikunino shoye megumbo, owuna oku kala wo wuna uundjolowelele, ano iimeno yoye inayi kala yili mokati komafo nomamanya, opo iimeno yoye yi koke ya manguluka.

Aantu oya simaneka emuno lyoohi molwashoka oohi odha simana. Ohadhi tupe oshiyelelwa ohatu dhili, etatu paluthe omalutu getu.

Omukalo omwana goku kaleka po omeya otwa pumbwa okufula oomatale moka tatukala twa tula omeya getu opo tu galongithe oshoka omvula ethimbo limwe ohayi kala ofupi sha wa a dha wa fula etale omeya owuna oku galongitha ethimbo ele .

Oondjuhwa oyo itekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo, ohayi ningilwamo uukuku, nokukuku hono ohayi pelwako iikulya noshowo omeya opo yivule oku koka yo yitane.

MoNamibia omuna ehala ndyoka hali ithanwa iishana ano hapu kala pwatengela omeya. Omeya ngaka ihaga kala ogendji oshoka ondambo inayi ya muule.

Oohi dhono hadhi munwa nohadhi kala dhili momadhiya, odhili mo hadhi kala tadhi tekulwa, dhin paluthwe opo dhi koke. Dho dhi vule okulongithwa pamikalo dha yooloka onga okulandithwa tse tu monemo iimaliwa.

Efuta, efuta ongandu yaShigwedha olimwe lo muushitwe waNamibia. Ohatu mono mo Oohi dhoka tatu vulu oku landitha nokulya. Lyo ohali nana wo aatalelipo ta yeya ku li tala yo taye tu tulile mo sha moondjato dhetu.

Mombuga yaMbolongondjo ehala ndyono ihaku mono omvula ya gwana. Onkene omiti ndhi dhiliko ihadhi kala dhina omafo gothathaa. Ohaku kala kuna omiti dhimwe ndhono hadhi vulu okuhupa uule wethimbo inadhi mona omvula.

Owa hala oku eta oshikunino shoye megumbo no ino hala okulongitha omeya ogendji opu na omukalo ngoka gomunino hagu kala gwe enda mpoka pu na oshimeno nomeya ohaga tekele owala oshimeno shoka nomeya ihaga hepekwa.

Pomahala mpoka hapukala puna oondundu ohapu adhikwa natango iimeno nenge nditye omiti. Omiti dhika konyala ihadhikoko dhininge omile, dho natango dhimwe ihadhikala dhina omafo ogendji.

Opo wukale wuna ondunda yoye yokugondja yili nawa notayi monika nawa shaashi ohamu kundilwa aayenda owuna okukala woopaleka mo. Totulamo uumuti ngoye to tulamo uuyimati nomuyenda ngele okweya mo oto vulu okumupa mo.

Ngele owahala okukala wuna olutu lwa paluka nawa lwo oluna uundjolowele ino pumbwa okukala toli onyama esiku nesiku. Omuntu owuhole hotula mo nande iikwamboga na ayihe otayi kala yili nawa.

Omiti odhasimana kaantu nosho wo kiimuna. Aantu ohaya mono ko omizile omanga iimuna oko hayi mono uunapelo wawo.

Aakwiilongo ngele ta yeya oku talelapo oshilongo shetu Namibia oha ya kala taya pula pula omapulo ogendji kombinga yuuyelele wiinima oyindji. Ngaashi omeya ngono haga kala moondama kutya oha tu ga longitha ngiini.

Oondjuhwa odho oombwanawa oku muna molwashoka ohadhi tana mbala, dho ohadhi vala omayi ngoka ha tu vulu okuteleka e ta tu li nenge tu landithe tse tu mone mo oshimaliwa.

Omiti nenge nditye iimeno oya pumbwa uuyelele wetango nenge nditye oonte dhetango, ashike inadhi pumbiwa odhindji molwaashoka ohadhi vulu okudhipaga iimeno. Onkene iimeno oyo tuu mbyoka oya pumbwa okuningilwa omuzile.

Aantu oya simaneka oku muna oohi. Ano aantu mboka yeli popepi nomahala ngoka gena omeya ohaya kunu mo oohi opo ngele dha koko yekedhi kwatemo.

Mongashingeyi aantu oya longwa. Ano aantu otaya longitha uunogo wawo. Ano paife aantu otaya ndulukapo omashina ngoka haga vulu oku longa una ya hala oku teta po omwiidhi.

Omukulo gonale okwa popile ta ti: "Shanakulya osha nakulonga." Ano, ngele owa kala to longo nokukutha oohi momadhiya ano ongoye ngaa to ka lya osheelelwa shoye shoohi ndhoka wa longo.

Ngele owuna ompungulilo yoye ya halakana niinima kuna kutya otoyi pungula ngiini, kwatathana naantu mboka ye na uunongo moonyala otaya vulu oku nduluka po oosikopa nenge nditye iikwatelwa mboka to vulu okutula mo iinima yoye.

Ngela aantu taya popi tayati momeya omuna ongandu, osha hala okutya aantu mbono inaya hala oku iyoga molwashoka momeya ohamu kala muna oongandu, dho oongandu dhono odha nika oshiponga.

Oongombe odho hatu munu. Odha simana mokati ketu molwaashoka ohadhi tupe iinima ya yolokathana ngaashi uuhoho omahini noshowo onyama. Oha tu vulu wo okudhi landitha opo tu vule oku monamo iiyemo.

Oongombe, oongombe oshinima sha simana. Ohadhi tupe uuhoho mboka hawu kokeke iilya yetu una twa pulula. Moongombe ohatu monomo wo omahini, naamboka yedhina odhindji yamwe ohaya landitha opo yi imonene mo shomondjato.

Ngele owuna oshikunino noto nyenyeta elongitho olindji lyomeya molwa iimeno, opena omukalo ngoka hagu longithwa opo kulongithe omeya ogendji. Ano omukalo goku tula omunino ngoka gwa enda piikunino yoye.

Oohi odho dhimwe dhomwaamboka hadhi adhika pomahala mpoka puna omeya ngaashi, omadhiya nosho wo oondama. Oohi ohadhi kwatwa pomaludhi gayolokathana, ongele okulongitha uundjolo nenge okulongitha oonete.

Oondjuhwa odhili hadhi munwa momagumbo. Oondjuhwa odhili dha simana molwaashoka ohatu vulu okudhi landitha po tatu mono oshimaliwa tuka lande iinima mbyoka twa pumbwa.

AaNamibia, unene tuu aawambo oya simaneka oku longa momapya. Shampa nee ya mana oku longa ohaya teya shoka ya li ya kuna moka haya imonene mo iinima ya yooloka ngaashi iilya yili pomaludhi ga yooloka.

Oondundu olundji ohadhi monika kondjila ndjoka yuuka kuushimba. Kombanda yoondundu hono ohaku kala kwa mena oomwiidhi ashike ihadhi kala dha hapa nawa molwaashoka omvula ngele tayi loko omeya ihaga tengeleko.

MoNamibia omu na iiyamakuti yomaludhi ogendji. Iiyamakuti yimwe oya gamenwa molwashoka oya nika oshiponga kaantu, omanga yimwe inayi gamenwa, oshoka inayi nika oshiponga kaantu ngaashi uunyenti.

Omvula ngele ya loko ohayi kungululapo omavi ngoka geli piimeno nomidhi dhiimeno oha dhiya kombanda etadhi si omutenya. Onkene ngele tokunu oshikunino shoye opwa pumbwa oku kala puna evi olindji.

Ookahadha oyeli yasimana molwashoka ohaya vala omayi. Omayi ngano ohatu ga pakao etatu ga lipo. Nenge tuga landithe tse tu monemo iimaliwa.

Omahala ngoka haga kala gena omeya ngaashi oondama oshowo iikweyo oga nika oshiponga mokati koshigwana unene tuu uunona. Onkene osha simana, opo omahala ngano ga kale ga tungwa uunona kawu gwilemo.

Oonete odhili dhasimana molwashoka ohadhi longo iilonga oyindji ngaashi ndadhini okutumbula odho hadhi kwatitha oohi momadhiya dho natango ohadhi longithwa onga oshidhinditho.